Dubartoonni Oromoo aadaa saba isaanii karaalee hedduun ibsuu ni danda'u. Isaan keessaa muraasni uffata aadaa fi duudhaa isaanii ibsu uffachuu, sirba naannoo isaanii sirbuu fi coqorsa sirna gadaa ibsu qabachuunidha.

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Namoonni ogummaa yaala fayyaan ba'an, mana yaalaa isaanii maqaa garaa garaa itti moggaasuun beekamu. Manni yaalaa kun mana Eegumsa fayyaa mul'ataa jedhama. Babal'inni buufata fayyaa, dhibeewwan keenya irraa yeroodhaan akka yaalamnuuf nu gargaara.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

fakii kana irratti kan mul'atu fakii kudura dabaaqula jedhamu bakka tokkotti walitti qabamee jirudha. Dabaaqulli gosa kuduralee keessaa tokko yoo ta'u nyaataf kan gargaarudha. Akkasumas qullubbii adii fi wantoonni biroo naannoo kanatti kan argamanidha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Muummeen ministara Itiyoophiyaa Dooktar Abiyyi Ahmad qaamolee mormituu Suudaan lamaan yemmuu harka wal fuudhan dhaabatee ilaalaa jira. Isaan keessa namichi kara harka mirgaan jiru gonfoi gurraacha mataatti keewwatee harka fuudhaa jira.

Itoophiyaan biyya sabaa fi sab-lammoota aadaa adda addaa qabaniiti. Dubartiin meetii gurra ishee irraa akka mi'a miidhaginaatti kan godhattee jirtuu fi uffata aadaa naannoo ishee uffattee dhaabattee kan mul'achaa jirtudha.

Meeshaa ammayyaa kan lafa mana keessaa bifa salphaa ta'een qulqulleessuuf fayyaduudha. Meeshaan kun 'motoora' kan ofi keessaa qabu yoo ta'u annisaa 'elektirikiin' hojjeta. Meeshaan kun halluu adda addaa qaama isaa irraa qaba.

Yeroo sagantaa adda addaa namoonni sagantaa sana qopheessan sababoota hedduuf bakka mijataa filachuun qopheessu. Kan nama dhibu sagantaaleen akka cidhaa hoteelota keessatti kabaju. Kunis immoo baasii hin barbaachifne hir'isuuf oola.

Bishaan saamsamaa maqaan isaa kiyyaa jedhu qaruuraa keessa osoo hin banamin dhaabatee jira. Gama irraatti immoo dhugaaatiiwwan lallaafaa kanneen akka mirindaa, fantaa fi kan kana fakkaatan ni jiru. Dhugaatiiwwan lallaafaa jalatti teessoon jira.

Raadiyoo jechuun meeshaa akka miidiyaalee hawaasummaatti gargaaran keessa isa tokko fi keessattuu naannoo baadiyyaatti dhaggeeffattoota baayyee kan qabudha. Sababni raadiyoon naannoo baadiyyaatti irra filatamaa ta'eef, humna ibsaa waan hin fayyadamneefi.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Faayyi meeshaalee miidhaginaa gatii qaalitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkataniidha.

Dubartii gabaa keessatti teessee jirtu argina. Isheenis bakkuma teessetti yaadan baddee bakka tokko ilaalaa jirti. Naannawaa isheettis gosa meeshaalee gurgurtaaf qophaa'an garaagaraa argina. Kuun isaanii ol suuqatti fannifamanii kuun immoo lafarra qopha qophaa taa'anii jiru.

Uffata aadaa uffachuun miidhaginaaf qofaa osoo in taane, eenyummaa saba ofii ibsuufis ni gargaara. Dubartiin kun uffata aadaa saba ishee uffattee, rifeensa ishee gadi gadhiifattee, gurratti meetii faayaa godhattee jirti.

Asxaa kun kan dhaabbata Waaliyaa jedhamuuti. Asxaa kana irra suuraa gaafa bineensa Waaliyaa jedhamuutu irratti boocamee jira. Asxaa kana jala isaan suuraan alaabaa Itiyoopiyaa kan halluu sadii qabu gidduu isaatti boca urjii godhatee jira.

Manni nyaataa fi dhugaatii kutaalee daldalaa keessaa isaan tokkodha. Manni nyaataa fi dhugaatiin kun maqaa Baarii jedhamu kan kennamee fi yoo ta'u, namoonni nyaata kana ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirra taa'e kanaan bilbiluu ni danda'u.

Konkolaatan akaakuu geejjiba ammayyaa keessaa ishee tokkodha. Konkolaatan akaakuu geejjiba lafarraa keessaa tokko taatee, namoonni iddoo tokkoo gara iddoo birraatti Akka imalaniif gargaarti. Kunis sa'aatii muraasa keessatti lafa fageenya qabu tokko ittiin qaqqabuuf gargaarti.

Ijoollonni kun mana barumsaa keessa taa'anii barumsa isaanii seeraan taa'anii barachaa ykn Hordofaa kan jiraniidha. ijoollonni kun ijoollee baay'ee xixiqqoo taateedha. ijoolleen kun taa'anii qayyabachaa kan jiraniidha. akkasumas ijoolleen kun teessuma nyaata irra baruulee kaawwattee dubbisaa ykn barreessaa kan jiraniidha.

Okkoteen lama ibidda irra jiru. Ibiddi ni jira. Bifni okkotee kanneen lamaanii gurraacha kan ta'ee fi qoraan naannoo kana kan jiruudha. Mukni qal'aan tokko okkotee tokko keessa jira. Okkoteen tokko gara gubbarraatin haguugamee jira.

Odaan muka guddaa oromoo biratti kabaja guddaa qabuudha. Odaan akka mukkeen biroo hinmuramu yookiin muramee faayidaa biraaf hin oolu. Akka aadaa oromootti, odaa jalatti jaarsummaatu taa'ama, araaratu bu'a yookiin abbootii gadaatu jala taa'e mari'ata.

Tajaajiloota dhaabbanni guddichi Itiyoo telekoom kennu keessaa tokko kan ta'e, teeleebirrii kan jedhamudha. Namni gaafa tajaajila kana fayyadamee bakka tokko taa'uun dhaabbilee kamiifuu kaffaltuu raawwatu ni gammada. Kunimmoo nama sanaaf yeroo qusata.

Hoogganaan waraanaa biyya Itoophiyaa Maarshaal Birhaanuu Juulaa hojiilee gurguddaa hojjechuudhaan beekamu. Shororkeessitoota nageenya biyyaa jeeqan hedduu uummata irraa qolachuu fi ittisuu danda'anii jiru. Maarshaal Birhaanuun nama galaana Diimaaf quuqama qabanidha.

Asitti kan arginu midhaan boqqolloo jedhamu dha. Midhaan kunis halluu magariisa qaba. Boqqolloon argamu kunis daraare jira. Akkasuma illee cirriifkatee ijaa godhachuuttu deemaa jiraa. Midhaan boqqolloo jedhamu kun tarreedhaan dhaabbatee jira.

Magaalaan Finfinnee hanqina bishaan dhugaatii hir'isuuf saffisaan kan hojjechaa jirtudha. Tajaajilli bishaan dhugaatii naannoo araadaa jedhamutti argamu kun namoota naannoo ishee jiraataniif bishaan gahaa akka kennuuf lakkoofsi bilbilaa isaanii asirra kaa'amee jira.

Dirree yookiin hurufa bal'aa irra midhaan sararaan faca'ee jira. Midhaan sararaan facaasuun maloota qonnaa ammayyaa keessaa isa tokko .Innis qisaasa'a lafaa hir'isuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira.

Dubartoonni yeroo manaa bahanii fi gara bakka yaadanii sagantaalee tokko tokko gaafa deeman waan hidhiitti dibatan kan maqaan isaa liippistiikii jedhamu dibatu. Kunis miidhagina qaama isaanii fi gogiinsa hidhii ittisa.

Gadaan sirna dimokiraasii guddaa oromiyaa keessaa maddeedha. Garuu warri Adiin, demokiraasiin biyya Girikiitii madde jechuun seenaa jallisu. Gadaan sirna Oromoon duri irraa eegalee ittiin walbulchaafi bulaa tureedha. Gadaan nageenya lallaba. Gadaan abbaa gadaatin hoogganama.

Meeshaalee manaa jechuun, meeshaalee ilmi namaa jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuuf mana jireenyaa isaa keessatti bitee yookaan hojjetee itti dhimma bahudha. Meeshaaleen manaa kunneen akaakuu addaa addaatu jiru. Fakkeenyaaf kan akka eelee buddeenaa, teessoowwan fi kan kana fakkaatan fa'aa.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Madaala hangaa fi burruura muka irraa tolfametu jira. Isaanis nana murtii keessatti tajaajila garagaraaf oolu. Kitaabni shan walirra nammanii (tarraa'anii) jiru. Kara jalaan barreeffamni Afaan Ingiliffaa barreeffame 'Maaliif saayinsii siyaasaa qoranna' kan jedhu jira.

Kopheen kun kophee shamarranii ykn ijoollee dubaraa kan taheedha. kophee kun kophee kotteen isaa qal'aa ol dheeraa kan taheedha. kophee takkaa kan hin kaawwatamnee haaraa akka warshaa keessaa oomishamee bahetti kanjirudha. kopheen kun gara fiixee qubaatti waan akka sibiila ofiirraa qaba.

nyaataafi dhugaatii teessoo irra taa'ee jiru argaa kan jirrudha. innis nyaata daabboo jedhamu kan midhaan qamadii irraa hojjatamuufi dhugaatii maqaan isaa farsoo jedhamuun beekkamutu jira. teessoon kun teessoo nyaataa jedhamuun beekkama.

Bunni akka biyya keenyaatti diinagdee Itoophiyaa utubuudhaan kan beekamudha. Kanaaf akka addunyaattis fudhatama guddaa oomisha argachuu danda'edha. Sababni isaas qaama namaatiif akka si'eessituutti tajaajila waanta ta'eef namoota baay'eetu itti fayyadama. Hojii bu'a qabeessa hunduu irratti hirmaachuu danda'udha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Yeroo labsiin waraanaa akka biyyaatti labsamu, dargaggoota, abboota, qotee bultoota butanii waraanaaf leenjisuun biyyoota adda addaa keessatti waan baratamedha. Namoonni kunneen akkasuma humna raayyaa ittisa biyyaan leenjii fudhatanii lolaaf qophaa'aa jiru.

Daandiin konkolaataaf bu'uuraa fi waan barbaachisaadha. Daandii gaariin balaa tiraafikaa hir'isuu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Konkolaattonni daadnii asfaaltii jedhamu kana irra deemaa kan jiran yoo ta'u, innis magaalaa keessa kan qaxxaamurudha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Namoonni kun, hojjattoota imbaasii Itoophiyaa magaalaa guddoo biyya Fransaay Paaris jedhamu keessatti argamtuu dha. Hojjattoonni imbaasicha atileetota Itoophiyaa dorgommii olompiikii paarisiif dhufan simachaa jiru. Dorgommiin olompiikii Paaris, bara 2024 ,magaalaa guddoo biyya Faransaay Paarisitti gaggeeffame.

Boqqoolloon maloota adda addaatiin dhaabbachuu danda'a. Kunis kilaastaraan haala ammayyaa ta'een yoo yaadne lafa bal'aa ta'e irratti namoota hedduu gareen ta'uun toora tooraan dhaabuun ni danda'ama. Boqqoolloo nyaachuun qaamaaf fayidaa akkamii qaba?

Finfinneen magaalaa guddittii biyya Itoophiyaa yeroo taatu, handhuura waarshaa fi industiriiwwan ammayyaa garaa garaati. Finfinneen naannoo Oromiyaa keessatti haa argamtu iyyuu malee, mootummaa Federaalaa Rippaabiliika Itoophiyaa jalatti kan bulaa jirtudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Konkolaataan furtuu mataa isaa fi meeshaa icciitaa mataa isaa kan qabudha. Meeshaaleen kunneen konkolaataa nama dhuunfaaf kan fayyadanidha. Isaanis yeroo abbaan qabeenyaa bira gahu sagalee ittiin dhageessisuuf kan nama gargaaranidha.

Konkolaatan haalluu wal fakkaataa qaban hedduun naannoo kana kan jiraniidha. Akkasumas, namootni naannoo kana kan jiranii fi konkolaatonni biroo fageenya irraa daandii irra kan jiraniidha. Gamoo gurguddoon naannoo kana ni jiru.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Itoophiyaan biyya saba aadaa fi duudhaa garaa garaa qabaachuudhaan beekamtudha. Dubartiin kun faaya mormaa godhattee, harka ishiitti sibiila hidhattee kan dhaabachaa jirtudha. Miirri gammachuu isheerraa waan mul'atuuf, kolfaa kan jirtudha.

Oomishni miidhaginaa kun, qalama dibata hidhiiti. Dibatni kun, haalluu diimaa kan qabu yoo ta'u, yeroo baay'ee dubartootatu dibata hidhii kana fayyadama. Dibatni hidhii kun, warshaa kosmootiksii keessatti oomisham. Kosmootiksiin, oomisha miidhaginaa keessaa isa tokko dha.

Meeshaalee faayaa nuti qaama keenyatti uffannu keessaa tokko kan ta'e habilii kan jedhamudha. Habiliin mormaa addatti kan dubarootaa baay'ee kan bareedu hedduutu jira. Isaan keessaa tokko kan waan akka abaaboo fa'aa qabudha.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Fincaa'aan haala teessuma lafaa kan baay'ee nama hawwatuu fi namoota hedduun jaallatamudha. Bakka akkanaa kana ilaaluuf namoonni yeroo hedduu naannoo isaa biqilaa hedduun jiraachuu fi lagichi ol ka'insi isaas murteessaadha.

Barattoota dubbisaa jiraniidha. barattoonni Kuni uffata walfakkaataa, halluu gurrachaafi adii qabu uffatanii, kitaaba banatanii dubbisaa jiru. hundi isaanii rifeensa isaanii hin haguugganne hundi isaanis shamarraniidha. haaluma walfakkatuun namoonni Kun hundi isaanii haguugduu afaanii godhatanii taa'an jiru.

Bakkeewwan daldalaa gurguddoo keessatti pilaasteriin hojii irra oolmaan isaa baay'eedha. Waanti kun faayidaa guddaa qabaachuun isaa meeshaalee bakka sanaa bitaman akka isaan hinarcaane qabuudhaaf faayidaa guddaa qabaachuudhaan beekamu. Kanaaf mana hojii daldalaa keessatti ofeeggannoo gahaa barbaada.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Poolisiin Federaalaa Itiyoophiyaa tarree galanii nageenya kennaa jiru. Warreen gara harka bitaan tarree galan gonfoo diimaa mataa irraa yemmuu qabaatan poolisiin kophaa isaa fuuldura dhaabbatee nageenya kennaa jiru gonfoo bifa magariisaa mataa irra qaba.

Suura pireezidaantii Mootummaa Federaalaa Itiyoophiyaa duraanii Dooktar Nagaasoo Gidaadaa. Dooktar Nagaasoo Gidaadaan bara mootummaa wayyaanee keessa pireezidaantii Itiyoophiyaa ta'uun waggoota hedduuf tajaajilanii jiru. Bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti addunyaa kanarraa du'aan boqatan.

Barreeffamni afaan Oromoo fi Ingiliffaan barreeffaman ni jiru. Fakkiin bilbilaa ni mul'ata. Odaan haalluu adii fi magariisa qabu ni mul'ata. Duuba barreeffamaa fi fakkii bilbila kanneenii, kitaabotni iddoo kuusaa isaanii jiran ni mul'atu.

Namootni lama suuraa kaasaa jiru. Meeshan isaan harkaa qaban kuni suuraa kaasuf kan tajaajiluu fi haalluu gurraacha ta'e kan qabuudha. Namichi tokko huccuu haalluu diimaa uffatee jira. Akkasumas, dabbasaan mataa isaanii gurraacha.

Yeroo baayyee akka saayinsii fayyaattis ta'ee karaa kamiinuu nyaataawwan of keessaa cooma qaban fayyaa namaaf gaarii miti. Nyaanni arginu Kun nyaata akkaan cooma of keessaa qabuu fi fayyaa namaa hubuu danda'udha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Raayyaan ittisa biyyaa qaama nageenya biyya kabajaniifi kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa qaama walqixxummaa kabachisaniifi biyyaa isaanii halkaniif guyyaa eeganiifi daangaa ishee kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa waabii biyyaati. Isaan qaama biyyaafi lammiilee isaanitiif aarsaa ta'uuf ofqopheessaniidha.

Beeyladoonni Manaa beeyladoota dhala namaatti madaqanii amala namaas fudhatanii, nama waliin jiraataniidha. Beeyladoonni kun dhala namaaf tajaajila adda addaa kan kennaniidha. Beeyladoota Manaa keessaa Adurreen ishee tokkodha. Adurreen beeyladoota Manaa kamiyyuu caala namatti siquun jiraatti.

Uffata shamarranii suuqii keessatti fannifamee jiru. Isaanis bifa gosa gara garaan argamu. Bifa kanneen akka burree adii fi kanneen biroos ni qaba. Uffanni fannifamanii jiran hammaan sadii qofatu suura irra jira.

Oromoon nyaata aadaa hedduu qaba. Isaan keessaa muraasni: cumboo, cororsaa, irra dibaa, marqaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Oromoon duudhaa fi aadaa isaa nyaataan ibsata. Oromoon arjaa fi kennaadha! Beela hiyyeessaatti hin gammadu!

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Alaabaa Mootummaa naannoo Oromiyaa irratti kan argamu fakkii Odaati. Odaan naannoo kana keessa bakka ijoo shanitti kan argamu yoo ta'u, waaqeffannaa saba Oromoo kan bakka bu'udha. Oromoon waaqa akka beeku agarsiisa.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Oromoon karrayyuu horsiisee bulaadha. Uummanni kun gammoojjii keessa waanta jiraatuuf Gaala horsiisee ittiin jiraata. Kana irraa immoo galii guddaa argachaa uummata jirudha. Uummanni kun aadaa isaatiinis sabboonummaa guddaa qaba. Qoosaan karaa sanaa itti dhufu kolfa hinqabu.

Aadaan mallattoo eenyummaa biyya yookiin saba tokkooti. Sabni tokko yookiin biyyi tokko kan beekamu aadaafi afaan inni qabuun. Aadaan eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Biyyi kamiyyuu aadaa maataa isaa qaba.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Dubartoonni uffata aadaa naannoo isaanii uffachuudhaan beekamu. Dubartoonni lamaan walitti hirkatanii dhaabachaa jiran kunneen uffata aadaa faaya miidhaginaan bareedee jiru uffatanii as ilaalaa jiru. Lamaan isaa amartii miidhagaa morma isaanii irraa qabu.

Namoonni kun taa'anii barnootaa barachaa kan jiranidha. namoonni namoota kutaa barnootaa keessa jiranidha. barattoonni hundi isaanii kolfaa kan jiraniidha. barattoonni kun saalaan osoo addaan hin qoodamin kutaa barnootaa keessa taa'anii barumsa isaanii Hordofaa kan jiranidha.

Dhaabbanni Itiyoo telekoom jedhamu dhaabbata Itoophiyaa keessa jiran keessaa baay'ee beekamaa fi keessattuu yeroo ammaa kana immoo waggaa waggaan bu'aan inni argataa jiru dabalaa jira. Waggaa tokkotti qofaa biliyoona baay'ee buufataa jira.

Biqiloota tooraan dhaabuu gaafa jennu teekinooloojii yeroo dhiyoo keessa gara biyya keenyaa dhufee fi gidduu biqiloota sanaa qilleensi akka galu taasifama. Akkan ani yaadutti haala kanaan misooma midhaanii hojjachuun baay'ee bu'aa qabeessadha.

Avookaadoon gosa fuduraa keessa tokko ta'ee hedduu kan cuunfaa irraa hojjachuudhaaaf kan tajaaliluudha. Mukti guddaan gumaa Avookaadoo dhaabbatee jira. Muka Avookaadoo jalatti boqqolloon margee jira. Avookaadoon fuduraa nyaataaf hedduu filatamoodha.

Qalamni gosa meeshaalee barreeffamaa kan fayyadan ta'ee yeroo ammaa kana namoonni gosoota qalamaa kan barbaadan halluu fi biraandii fedhan fayyadamuu danda'u. Tokko tokko kanneen dheerina qabanii fi kaan immoo gabaaboodha.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Uffanni dhiirotaaf ta'u hedduutu jiru. Isaanis bifa ammayyaa fi bifa faashiniitiin kan qophaa'anii dhaloota qaqqabaa jiranidha. Uffanni kun nama nam-tolcheetti uffifamee kan jiruuf, maamiltoonni ilaalanii itti gammadanii akka bitataniifi dha.

Konkolaataan akaakuu geejjiba ammayyaa keessaa ishee tokkodha. Konkolaatan akaakuu geejjiba lafarraa keessaa tokko taatee, namoonni iddoo tokkoo gara iddoo birraatti Akka imalaniif gargaarti. Kunis sa'aatii muraasa keessatti lafa fageenya qabu tokko ittiin qaqqabuuf gargaarti.

Fakkii meeshaa halluu gurraacha qabu kan mataan isaa danaa killee ta'eedha. Meeshaan kun duuba isaa irraa qabannoo kan qabu yoo ta'u qabannoon isaa qaawwaa qaba. Meeshaan kun meeshaa tapha adda addaa ittin taphataniidha.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha ni dubbisu.

Lafa guutuun isaa margaan guutamee bakki tokkollee qullaa ta'ee hin mul'annedha. Mukkeen dheeroon asitti argaman ammoo gadi jallatanii kan jiraniidha. Naanawaan kun mukkeen baay'ee kan hin qabne ta'ullee bakka lalisaadha.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Biddeenni eelee suphee irraa hojjetamu irratti kan tolfamudha. Dubartoonni buddeena tolchan yeroo baay'ee gombisaa itti qadaaduudhaanidha. Harmeen kun buddeen iddoo baay'eetti kan tolchaa jirtu yoo ta'u, ol ka'ee waan jiruuf ol jettee tolchiti.

Isaan suuraa irratti muldhatan kun namoota midhaan sangaa irra oofaa jiraniidha. Namoonni yeroo midhaan calleessan sangaa irra oofu. midhaan immo yeroo calleessan faayidaalee garaa garaa qaba. Faayidaa Isaanii keessaa muraasni nyaataaf ni oola.

Wanti amma argaa jirru kun dhugaatii lallaafaa warshaa keessa bahee gurguramuudhaaf gara gabaatti bahee jiruudha. akkasumas dhugaatiin kun gosa addaa addaan kan jirudha. innis kanneen akka miriindaa, spirayitii, fantaa fi kan kana fakkaatantu argamaa jira.

Namootni deemaa jiran ni mul'atu. Namootni uffata garagaraa uffatanii jiru. Konkolaattonni ni jiru. Lafti marga magariisan uwwifame ni jira. Manneen ni mul'atu. Konkolaatan haalluu diimaa, gurraacha fi adi qaban ni mul'atu.

Akka aadaa oromootti namoonni gaafa sagantaalee adda addaa kabajatan uffata aadaa uffachuu qabu. Keessattuu dubartoonni akka naannoo isaaniitti uffannaa aadaa guutuu ta'e uffachuun ayyaanota isaanii gareen waliin kabajatu. Isaanis ayyaanota hedduu qabu.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Gabatee cuquliisaa magaalaa Finfinnee keessatti kallattii kutaa magaalaa adda addaa agarsiisu .sararri gara olii daandii kutaa magaalas gara kiiloo afur geessu agarsiisa. Kaa harka mirgaa kan agarsiisu immoo Awwaaree geessa. Kan gara harka murgaa daadii Charchil nama geessa.

Holqi soof umar bakkeewwan seenaaqabeeyyii Itoophiyaa keessaa tokko ta'ee, lafa jalatti kan ijaaramee jirudha. Innis waan akka manaa ta'ee baay'ee kana namatti toluu fi turistoota hedduu gara biyya keenyaatti harkisa.

Hooggantoonni biyyaa namoota dandeettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Kun haroo uumamaa bal'ina guddaa qabudha. Haroon kun lafa olka'aa gidduutti kan argamuudha. Kallattii hundumaan lafaan marfamee argama. Naannoo haroo kanaatti biqiltoota magariisa xixiqqoo baay'eetu argama. Harichis bifa magariisa fakkaatu qaba.

Kopheen gosa meeshaa uffannaa kan miila keenyatti uffannudha. Kopheen wantoota adda addaa kan akka pilaastikaa, gogaa fi wantoota ulfaatina hedduu hin qabnerraa hojjatama. Namni calqaba yaada kophee kana fide dhugumattuu baay'ee dinqiidha

Biqilaan kan baay'ee bareeduu fi kan baay'ee miidhaguudha. akkasumas biqilaan kun bifti isaa magariisa kan baay'ee nama hawwisiisuu fi kan baay'ee namatti toluudha. biqilaan kun kan daraaraan isaan keelloo kan taheedha. daraaraan Kun akkam bareeda!

Namootni lafa bunni itti danfisamu bira taa'aa jiru. Teesson halluu diimaa qabu namoota kanneen duuba ni jira. Dallaan dhagaa irraa ijaarame namoota kanneen duuba ni jira. Akkasumas, mukkeen hedduun duuba namoota kanneenii kan jiruudha.

Harraagessi kun kan baay'ee bareedduu fi kan baay'ee miidhagduudha!harragessi bifti ishee gurraacha kan taheedha. harragessi kun muka jigee jiru irra qubatee jiruudha. harraagetti kun huuree ishee baay'ee dheeraa kan taheedha; akkasumas iji harraaggetti kanaa adii kan taheedhaa!

Mana gurgurtaa dibataalee meeshaa qulqullinaa keessatti saamunaan gosa adda addaa fi dibanni hidhii laaffisuuf gargaaru tarraa'anii jiru. Gara jalaan waraqaa irratti lakkoofsi herreegaa baankii Awwaash fi Baankii daldala Itiyoophiyaa barreeffamanii jiru.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Finciltoonni namoota gareen gurmaa'udhaan sirna mootummaa tokkoo diduufi diduudhan meeshaa hidhatanii bosona galuun mootummaa waraananiifi mormaniidha. Fincilli yookiin waldhabdeen wanta badaafi wanta nageenya lammiilee boreessuufi lubbuu nama baay'ee galaafatuudha. Akkasumas fincilli farra guddinaati.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Suuraa alaabaa naannoolee Itiyoopiyaa keessatti argamanii yeroo isaan walitti qabamanii kaartaa Itiyoopiyaa irra ta'aa jiraniidha. Alaabaa naannoolee kana gidduun alaabaan feraalaa ol guddatee mul'achaa jira. Alaabaan naannoolee kunneen halluu fi asxaa gosa adda addaa qabu.

Teessoowwan kun, mana bal'aa yokin galma keessa jiru. Teessoowwan kun, teessoo nama tokko tokko qofa teesisu yoo ta'u, teessoo malees minjaalli dhuunfaa dhuunfaa illee ni jira. Meeshaaleen kun, muka irraa hojjataman. Manni kun, daree barnootaati.

Meeshaalee mana keessaa harkaan hojjataman adda addaa mana keessatti fannifamanii jiru. Gidduu keessatti leemmaxiin qadaadame fi burcuqqoo bishaaniin marfamee dhaabatee jira. Leemmaxii guddaafi xiqqootu jira. Barcuma namni irra taa'us torbatu jira. Golgaa adiin duuban ni jira.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Muduraa fi kuduraa fayyaa qaban nyaachuun fayyummaa qaama keenyaaf murteessaadha. Muduraa fi kuduraaleen kunneen kan akka burtukaanaa, dabaaqulaa, raafuu maramaa fi kanneen biroo yoo ta'an, muraasni isaanii waan turaniif madaa ofirra qabu.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; kophee adiifi bolaalee magariisa jalaan shorshoraa qabu yommuu ta'u, nama kophee sana godhatee taa'umsa miidhagaa faayame wahirra taa'a jiru kan ta'uusaa nutti agarsiisudha.

Naannoo kana lafti golba ta'ee fi biyyee ta'e ni jira. Lafa golbaa kanaa gara gubbaatti manneen kan jiraniidha. Naannoo kanatti dhagaan garagaraa ni jira. Konkolaatan lafa golbaa kana keessa ni jira.

Dhiira fi dubartiin ija keessa wal ilaalanii seeqaa kan jiraniidha. Isaan lachuu daa'imman luka ofii isaanii irra olkaawanii harkatti qabatanii jiru. Namootni kunneen hundi, uffata gubbarraa wal fakkaataa uffatanii jiru.

Daggalli yookan bosonni mukkeeniin guutamee jira. Luka mukkeenii jalatti baalli mukkeenii harca'ee gogee jira. Bosonni madaala naannoo eeguu keessatti shoora olaanaa taphata. Kana malees, maddeen meeshaawan ijaarsaa ta'uun nu tajaajila. Kanaafuu, bosona kunuunsuun faayidaa guddaa argamsiisa.

Namoota, namoonni kun ammoo namoota anga'oota biyya Ameerikaafi eegdota dha. Namni anga'aan kun Donald Trump jedhama. Guyyaa kana otoo duula na filladhaarra jiruu hawaasa keessaa rasaasaan gurra isaa keessa rukutan.

Mootiin jaalatamuun kabajaa fi ulfina qaba. Kitaabni kun maqaa " Jaalala Mootii" jedhamu kennameefiin nama Mootii Duuressaa jedhamuun kan barraa'eedha. Mata duree boonsaa qaba! Jaalalli mootii fakkii yaadaa nama keessatti kaasa.

Finciltoonni namoota gareen gurmaa'udhaan sirna mootummaa tokkoo diduudhan meeshaa hidhatanii bosona galuun mootummaa waraananiifi mormaniidha. Fincilli yookiin waldhabdeen wanta badaafi wanta nageenya lammiilee boreessuufi lubbuu nama baay'ee galaafatuudha. Akkasumas fincilli farra guddinaati.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Paarkiin biyyoolessaa gaarren Baalee naannoo oromiyaa godina baalee keessatti kan argamuu fi haalli tessuma isaa baay'ee ol ka'aadha. Paarkiin dabalata gaara Raas Dashanitti aanee ol ka'insaan baay'ee guddaadha. Kunis gaara lammaffaa isa godha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Gosa midhaan nyaataa Bishingaa jedhamu. Bishingaan midhaan nyaataaf oolu kan naannoo lafa gammoojjii fi badda dareetti baay'inaan oomishamudha. Gosti midhaan kanaa hanqina roobaa kan dandamatuu fi callaa hedduu kan argamsiisudha. Lafa bal'aa irratti oomishamee kan jirudha.

Kitaaba mata dureen isaa 'Goolii Gurraacha' jedhutu jira. Barreessaan kitaabichaa Toleeraa fayyisaa jedhama. Kitaaba dubbisuun beekumsaa fi hubannoo duraan qabnu haaromsuuf nu gargaara. Kana malees, ogummaa keenya itti gabbifachuuf hedduu ni fayyada.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Afaan Amaaraan ' Yuunivarsiitiiwwan Finfinnee keessatti argaman sagantaa jalqabsiisa misooma ashaaraa magariisaa ' barreeeffamni jedhu qubee Gi'iiziin barreeffamee jira. Asxaan yuunivarsiitiiwwanii magaala gudditti Finfinnee keessatti argamanii maxxansa irra ni jiran

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Televizyiniin meeshaa ammayyaa humna ibsaan hojjetudha. Meeshaan elektirooniksii kun odeeffannoo wayitaawwaa karaa sagalee fi suur-sagalee dhaggeeffattoota biraan hatattamaan kan gahudha. Namoonni danuun keessumattuu magaalaa kan jiraatan televithinii isaaniitti kan boqotanidha.

Fakkii biqilaa qullubbii adii kan jirmi isaa halluu magariisa qabu yoo ta'u daraaraan isaa immoo halluu adii qaba. Biqiltuun qullubbiin adiin kun walitti gobbatee lafa hektaara hedduu irratti oomishamee jira.

Namoota lama isheen tokko dibata qaamaan fuulatti dibattee Kan jirtuufi isheen tokko immoo Kan hin dibanneedha. dabannii fuulatti dibatamu Kan halluu keelloon qabu isaan cinaatti argama. akkasumas biqiltuun dinnichaa Kan dibata Kan oomishuuf oolu isaan bira jira.

Alaabaa halluu gosa sadii qabu ta'ee walakkaa isaa irratti risaan baallee ishee ol kaastee mul'achaa jirti. Halluuwwan alaabaan irraa bocame magariisa , adiifi diimaadha. Luka risaa jalattis wanti akka margaa ni jira.

Barattoota bashannansiisaa barsiisuun qulqullina barnootaa irratti gahee guddaa kan qabudha. Barattoonni kunneen daree barnootaa keessatti kolfaa kan jiran yoo ta'u, osoo gammadanii barreessaa kan jiranidha. Uffata dambii garuu hin qaban.

Qubeessaan dhala namaa wajjin hariiroo yeroo dheeraa qabaachuudhaan kan beekamudha. Waanti kun barnoota keessatti ijoolleen ittiin barnoota eegalu. Warreen fakkii kaasan birattis meeshaan kun waanta baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu gabaa irrattis baay'ee barbaadamaa waanta ta'eefuu dhiyeessii gaariitu jira.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Gabatee gurraacha daree barnootaa keessatti barattoonni irratti baratan. Gabatee gurraachi muka dirri isaa sororoofi bal'aa ta'e irraa kan tolfamuudha. Kana malees, boronqii adiin alatti waan biroon irratti barreessuun hin danda'amu. Gabatee gurraacha irratti waraqaa adiin maxxanee jira.

Konkolaatan akaakuu geejjiba ammayyaa keessaa ishee tokkodha. Konkolaatan akaakuu geejjiba lafarraa keessaa tokko taatee, namoonni iddoo tokkoo gara iddoo birraatti Akka imalaniif gargaarti. Kunis sa'aatii muraasa keessatti lafa fageenya qabu tokko ittiin qaqqabuuf gargaarti.

Biyyi tokko aadaa fi gootumma saba isaa ibsachuuf sirbatti fayyadama. Namoonni kun uffata wal fakkaataa uffatanii, rifeens haala fakkaatuun dhahatanii, gaachanaa fi eeboo qabatanii shubbisaa jiru. Shamarroonni kun toora galanii sirbaa jiru.

Dubartoonni uffata faashinii fi kophee faayaan miidhage uffatanii agarsiisa uummata duratti gochuu jaalatan hedduutu jiru. Dubartiin kun uffata aadaa fi faashinii ammayyaan kuulame uffattee dura hawaasa bal'aa duratti agarsiisaa jirti.

suura kana irratti namni arginu kun immoo nama kabajamaa obbo abbaa duulaa gammadaa kan jedhamu yoo ta'uu, innis immoo gaazexeessaa OMN kan ta'een bifa gaaffiifi deebii ho'aa irra waan jiran fakkaata.

Konkolaataan kun karaa adeemaa kan jiruudha. konkolaataan kun konkolaataa diimtuu bareeddu karaa deemaa kan jirtuudha. konkolaataan kun konkolaataa nama dhuunfaa osoo hin taane, konkolaataa mootummaa kan taheedha. akkasumas konkolaataa kan biratti mana addaa addaa argaa jirra. konkolaataan kun akkam bareeda!

Dubartii naannoo daandii dhaabbattee nyaata socho'aa oomishaa jirtuudha. Dubartiin kun uffata diimaa fi shaashii diimaa uffachaa kan jirtu yoo ta'u habaayyaan ishee halluu keelloo fi gurraacha makaa qaba. Naannoo dubartii kanaa konkolaattonni dhaabbachaa jiru.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Kunneen kuduraalee fi muduraalee lakkoofsaan muraasa ta'an kan gurgurtaadhaaf daandii cina kaa'amanii jiraniidha. Kuduraaleen kun hanga qarshii baasuu danda'aniitiin qoqqoodamuun pilaastikii hafamee jiru irra kaa'amanii jiru. Namni gurgurus cina taa'ee jira.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa suphee irra hojjetamee mana kessatti itti fayyadamnu yommuu ta'uuf urgeessituu mana yookaan ixaana itti aarsuuf kan itti fayyadamnu yommuu ta'u biyya keenya itoophiyatyi naannoo heddutti meeshaa kana ni fayyadamu

Intalli dubaraa bareedduu fi miidhagduu sinboo qabeettii nama hawwisiiftudha. akkasumas intalli kun bifti ishee diimtuu baay'ee akka ajaa'ibaatti kan bareeddudha. intalli kun rifeensi mataa isheetti mormaa hanga dugda isheetti irra dhangala'ee kan jirudha. intalli dubaraa kun akka ajaa'ibaatti bareeddi!

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Barattoota meeshaa qo'annaa isaanii qabatanii gara mana kitaabaatti deemaa kan jiranidha. Manni kitaabaa balballi isaa banaa kan ta'eedha. Biqiltuun tokko as biratti guddatee kan jirufi aduun itti bahee kan jirudha.

Doonaald Tiraamp Pireesidaantii Ameerikaa yeroo ammaati. Doonaald Tiraamp nama baay'ee cimaafi jaallatamummaa guddaa qabuudha. Doonaald Tiraamp filannoo bara darbeen nama si'a lama injifachuun Ameerikaa bulchaa jiruudha. Ameerikaanis bulchiinsa Tiraamp jalatti jijjirama baay'ee fidaa jirti.

Gumaan bunaa bilchaatee guuraaf ga'e maddii namichi tokko dhaabbatee suura ka'aa jira. Muka bunaa tokko irra gumaan bunaa diddiimaan heduutu jira. Jimma, Kafaa, Wallaggaa fi Iluu Abbaaboor iddoo argama bunaa beekamoodha.

Dachee magariituu kana irratti wantoota addaa addaa argaa jirra. dachee kana irratti wantootni argamaa jiran kunis; kanneen akka biqiloota gosa addaa addaa, mana fi kan kana fakkaatanidha. iddoon kun dachee bashaatuu yookiin dachee magariituu jireenyaf kan mijattudha.

Iddoo kanatti biqilaa iji isaa ittoo tahee nyaatamuu argaa jirra. biqilaa kun bifti isaa magariisa kan tahedha. akkasumas baay'inaan kan jiruudha. biqilaan iji isaa ittoo tahee nyaatamu kun walitti guujjahee kan jirudha. biqilaan Kun maqaan isaa timaatimii jedhama.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Marqaan nyaata aadaa saba Oromoo keessaa tokko kan ta'edha. Innis dhadhaa abiddaan baqfameen kan nyaatamu yoo ta'u, yeroo baay'ee dubartoota dhiyoo dahaniif nyaata kennamudha. Marqaan meeshaa fal'aana jedhamuun kan nyaatamudha.

Abbootiin amantaa namoota barnoota amantaafi aangoo Mana amantaa keessatti qabaniifi Mana amantaa gaggeessaniidha. Abbootiin kun hojii biyya lafaa kana tuffachuudhan namoota Mana amantaa keessa galanii sirna waaqeffannaa gaggeessaniidha. Namoonni kun, namoota hojii gaariifi qajeelaa ta'e hojjachuu jaalatanidha.

Manni dhagaa fi simmintoo qofaa irraa osoo hin taane, mukaa fi dhagaa irraas ijaaramuu ni danda'a. Namoonni kunneen mana muka irraa ijaaramee jiru dhoqqeedhaan maragaa jiru. Manni kun dheeraa waan ta'eef, mana barnootaati.

Kopheen kun dhiirotaa yoo ta'u, kophee irrii fi jalli isaa jabaa ta'edha. Kopheen kun gogaa irraa waan hojjetamuuf, waggoota dheeraaf turuu ni danda'a. Haa ta'u malee, miidhagina isaan turuuf dibata barbaada.

Dhugaatiiwwan gosa garaa garaatu jiru. Isaan keessaa muraasni: dhugaatii nama macheessanii fi dhugaatii nama hin macheessinedha. Dhugaatiin meeshaa kana keessa jiru biiraa kan jedhamu yoo ta'u, garbuu irraa waarshaa keessatti oomishama.

Jabanaan Abidjan irra teessee jirti. Jabanaa jalaa ramacii abiddaa ni jira. Jabanaan buna danfisuuf tajaajila. Jabanaan biyyee suphee bifti isaa diimaa ta'e irraa kan tolfamuudha. Jabanaan gurraa fi karaa bunni itti qicamu ni qaba.

Kan argaa jirru kun gosa ittoo kan shiroo irraa hojjatamaa jiru abiddarra kan jiru ammatti kan danfaa jiruu fi keessaa utaalee bahaa jirudha. Ittoon kun wantoota garaagaraa irraa hojjatama. Wantoonni beekamoon kan akka qullubbii, barbaree fi kanneen biroo.

Beeksisa bakka wanti tokko itti argamu nutti agarsiisaa jirudha. Innis lafa konkolaataa itti qulqullaa'u kan agarsiisudha. Namni bakka kana hin beekne beeksisa maxxanfamee jiru kana argee konkolaataa isaa miiccisiifachuu kan danda'udha.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Meeshaaleen manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Meeshaalee mana keessaa kan wal fakkaatan ta'anii hangi isaanii wal caaluutu wal bira ka'amee jira. Meeshaaleen kunneen halluu adii fi gurraachaan boocamanii jiru. Meeshaalee kanneen sadan keessaa tokko guddaan gidduu warra lamaanii dhaabbataa jira.

Gaa'illi sirna fuudhaaf heerumaa namoota saala faallaa ta'an yookiin dhiiraf dubara gidduutti raawwatu yookiin gaggeeffamuudha. Gaa'illi adeemsa bu'uuraa yookiin jalqabaa maatii ijaaruuf, jaalalleewwan wal jaalatan tokko cidha itti gaggeeffatamiidha. Gaa'illi guyyaa addaafi guyyaa kabajamaa missiroota lamaaniiti.

Puuliin wantoota ilmi namaa taphachuudhaan sammuu ofii itti bashanansiisu keessa isa tokkoodha. puulii namoota lamaan taphachuun ni danda'ama akkasumas namoota sadiinis taphachuun ni danda'ama. Puuliin dargaggeessa biratti sirritti kan taphatamuudha.

Ibsaan mukatti gadi rarraafamee hidhamuun ifaa kan jiruudha. Teesson garagaraa naannoo kana ni jira, biqiltootni gaggabaaboo fi dhedheeroo ta'an kan jiraniidha. Namootni naannoo kana taa'aa jiran ni jiru. Namni uffata haalluu diimaa qabu uffate naannoo kana ni jira.

Mana amantaa guddaa argaaa kan jirrudha. Innis mana amantaa Ortodoksii kan ta'e yoo ta'u haala bareedaafi bifa ammayyaawaa ta'een kan ijaarramedha. Halluun manichaa ammoo gosoota gara garaati , isaanis adii, keelloo fi magariisadha.

Irreechi aayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Meeshaaleen Faayyaa meeshaalee miidhaginaa gatii qaalitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkataniidha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uumudha.

Gaara guddaa tokko cinaatti lafa olka'iinsa garaagaraa qabu irratti marga margee jiru argina. Lafti margaa kunis sarara sararaan akkaataa ija namaa hawwatutti bareedee margee jira. Asii gadee akkaataadhuma teessuma lafaatti kan sirreeffamedha.

Taphataa garee kubbaa miilaa Maanchistar siitii Eerlingi Haalaandi jedhama. Innis harka walitti rukutaa deeggartoota isaa haamilee kennaa jira. Gubbaatti Afaan Amaaraan ' Eerliingi Haalaandi seenaa piriimeer ligii Ingiliiz keessatti waliigaltee dheeraa mallatteessee jira.' Kan jedhutu barreeffamee jira.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Kitaabni kun kitaaba qubee Afaan Oromoon barreeffamee ykn katabamee jiruudha. kitaaba kana irra fakkii suuraa namaatu iddoo shanitti kaafamee jira. mata dureen kitaaba kana tuujuba jedhama. barreessaan kitaaba Afaan Oromoo mata dureen isaa tuujuba jedhu kana barreesse nama maqaan isaa Beekan Gulummaa jedhamuudha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagina yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Shamarroonni kophee faashiniitiin qophaa'e hedduu kan qaban yoo ta'u, kopheen kun koomee baay'ee ol ka'aa kan qabudha. Faaya miidhaginaa calaqqisaa irra keessa isaatii kan qabudha. Naannoo lafa wal qixxaataatti malee hin fayyadu.

Barsiisaan burqaa beekumsa barataati. Barattoonni kun barsiisaa isaanii irraa daree barumsaa keessatti gabatee gurraacha irraa barachaa jiru. Barsiisichis boronqii adiidhaan yaadannoo barattoota isaaf kan barreessaa jirudha. Uffata dambii isaa uffatee jira.

Oromoon saba guddaa kan sirna gadaa kan sirna dimookiraasii of keessaa qabuun bulaa turedha. Sabni kun yeroo Dookter Abiyyi filannoodhaan darbee sabaaf madda gammachuu ta'edha. Uummanni kun alaabaa Oromiyaa ol kaasee wacaa jira.

Maatii tokkummaa qaban waliin jiraachuun daa'immaniif boqonnaa sammuu isaaniif kenna. Maatiin kun abbaa, haadhaa fi ijoollota yoo ta'u, waliin taphachaa kolfaa gammadaa jiru. Abbaa fi haati isaanii isaan haasofsiisuudhaan gammachiisaa jiru.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha.

Boqqolloon naannoo kanatti sirnaan biqilee kan guddateedha. Boqqoolloo kana gidduu mukni guddaan tokko ni jira. Mukkeen xixiqqoo fi gurguddaa ta'an fageenya irraa naannoo kana ni jiru. Lafti marga magariisan uwwifamte ni jira.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphisuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Gamoo darbii hedduu qabu kan faayya garaa garaan bareedee jiruudha. Gamoon kun danaa adda addaan kan ijaaramee jiru yoo ta'u keenyan isaa halluu gosa garaa garaan dibamee jira. Naannoo gamoo kanaa konkolaataa baay'een dhaabbachaa jira

Sirna cidhaa irratti yemmuu maanguddoonni dhaabbatanii misirroo eebbisaa jiran. Maanguddoonni bullukkoo adii uffatanii marga jiidhaa harkatti qabatanii eebbisaa jiru. Kana malees, namoonni hedduun misirroo marsanii dhaabbachaa jiru. Duubaan mukti guddaan dallaa irra dhaabatee jira.

Isaan kun uummata Oromoo ayyaana Irreechaa kabajuudhaaf ba'anii jiraniidha. Abbootiin Gadaafi haadholiin siinqee, akkasumas dargaggootni walitti qabamanii jiru. Hundi isaanii uffata aadaa Oromootiin faayamanii jiru. Haadholiin siinqeefi meeshaa aadaa harkatti qabatanii jiru.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Magaalota gurguddaa kanneen akka Finfinnee fi magaalota naannoo keessatti yeroo ammaa kana konkolaataan fe'iisaa kan uummataa baay'ataa jira. Konkolaattota jiran keessaa kan gatii xiqqaan uummata geejjibu Isa kana qofaadha. Kunis baay'ee nama fayyada

Namni kuni maqaan isaa Natsaannat Worqinaa jedhama. Gara biraa ilaalee seeqaa jira. Huccuu haalluu diimaa ta'e uffatee jira. Dabbasaa mataa isaa murachuun gabaabsee kan jiruu fi areeda nama qabuudha. Ilkaan isaa adiidha.

Wanti amma argaa jirru kun maqaan ishee gugee kan jedhamuudha. Gugeen kun bifti ishee adii kan fakkaattu baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taatedha. Gugeen kun gosa allaattii keessaa baay'ee garraamii kan taatedha.

Dhugaatiin cimina isaanii irratti hundaa'uun akaakuu hedduutu jiru. Isaan keessaa muraasni kanneen nama macheessanii fi kanneen nama hin macheessinedha. Dhugaatiin nama macheessu miidhaa nama dhuunfaa fi dhiibbaa nageenyaa hawaasa irratti kan qabudha.

Alaabaan mallattoo biyyummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Kopheen dhiirotaa bocaa fi bifa garaa garaan hojjetamuu ni danda'a. Kopheen kun jalli isaa fi irri keessi isaa sirriitti kan ol ka'edha. Bifa diimaa daalacha kan qabudha. Jabaa fi umurii dheeraa ni tura.

Konkolaattonni gurguddoon kanneen ba'aawwan namni ol kaasuu fi baachuu hin dandeenye baatee deema. Kan nama dhibu immoo konkolaataan baay'ee guddaa fi dheeraa ta'e kan ba'aa baay'ee baatu baay'ee nama fayyada.

Barjaa kana irratti barreeffamni afaan Oromoo fi Amaariffaan barreeffame ni jira. Barjaa kana duuba balballi ni jira. Akkasumas, barjaa kana irratti lakkoofsi bilbilaa ni jira. Manni keessi isaa ni dukkanaa'a.

Manni iddoo yookiin bakka jireenya dhala namaati. Manni Mandhee yookiin godoo dhalli namaa ijaaratee keessa jiraatudha. Manni Kunis waantootni irraa ijaaramuufi akkaataan ijaarsa isaa gargar. Manni muka, dhagaafi kan kana fakkaatan irraa ijaarama.

Qe'ee baadiyyaa keessatti dubarri tokko teessee midhaan soraa jirti. Dudduuba isheetti manni citaa balballi isaa banaa jira. Mana duubatti mukkeen oddoo keessa dhaabbatanii jiru. Samiin mana irraan duumessa uffatee jira .

Mallattoo yookaan asxaa kilabii Ispoortii Bunaa Itiyoophiyaati. Asxaan kunis fakkii jabanaa irratti mallattoo kubbaa qabu of irraa kan qabudha. Duuba isaarraas haalluu keellootu jira. Gubbaarras barreeffama mallattoo kana ibsutu jira.

Konkolaataa karaa irra adeemufi manneen jireenyaa akkasumaas manneen nyaataati. shiboon sarara ibsaa Fi mukkeen shiboon ibsaa Kuni irratti diriirfamutu jira. man fuul-dura dibaabeehalluu magariisa qabuutu Jira, Isa jalatti immoo teessoowwan pilaastikii irraa hojjatamantu argama.

Haroon Wancii bakkeewwan seenaa qabeeyyii akka biyya keenyaatti beekamoo ta'an keessaa tokko ta'ee, yeroo dhiyoo dura mootummaan federaalawaa misooma koriidarii irratti hojjachuun baay'ee caalaatti akka miidhagu taasiseera. Bakki Kun baay'ee nama hawwata

Waajjiraalee hojii mootummaa yookiin kan dhuunfaa hedduu keessatti hojjattoota achi jiraniif haalli taa'umsafi meeshaaleen achi keessaa mijatoo ta'uu qabu. Keessumaa immoo meeshaalee teessumaa fi meeshaa akka kompitaraa irra kaawwatan sirnaan jiraachuu qaba

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Maatiin tokkummaa qaban bu'uura hawaasa naannoo tokkooti. Namoonni kunneen tokkummaadhaan wal baatanii, kaan isaanii immoo walitti marmanii dhaabachaa kan jiranidha. Jaalalli akkasi fayyummaa sammuu daa'immanii fi ga'eessotaaf baay'ee murtessaa kan ta'edha!

Namoonni yeroo cidha isaaniitti faaya miidhaginaa kan godhatan yommuu ta'u, faayi miidhaginaa kun barreeffama" Na wajjin gaa'ela ni godhattaa?" jedhu kan of irraa qabudha. Laastikiiwwan afuufamanii akka mi'a areedinaatti naannoo isaa jiru.

kophee argaa jirra. innis kan gogaa loonii yookaan horii irraa hojjatame yoo ta'u sibiila xiqqoos of irraa kan qabudha. halluun kophee kanaa ammoo gurraacha yoo ta'u innis teessoo irra taa'ee kan jirudha.

Mucaa durbaa xiqqoo uffata aadaa uffattee booca danaa onnee halluu diimaa qabu cina dhaabbachaa jirtuudha. Mucaan durbaa kun uffata aadaa halluun isaa adii, diimaa. gurraachaa fi keelloo ta'e uffachaa jirti.

Namoota hedduu uffata aadaa uufataniidha. Isaan keessaa Kan gara fuulduraa jiru Alaabaa halluu sadi(diimaa, keelloofi magariisa) qabu ulee irratti hodhame qabatee jira. Dubartiin tokko immoo ulee kabajaa dubartootaa siiqqee harka isheetti qabattee jirti. Duuba isaanii namoota hedduutu jira

Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa. Haacaaluun weellisaafi qabsaa'aa gameessa uummata Oromoo bal'aa biratti jaalalaa fi kabajaa guddaa qabudha. Sirboota afaan Oromoo hedduu kan jaalalaa fi qabsoo ergaa guddaa of keessaa qabaniin uummata Oromoo kakaasaa kan turedha.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Leemmanni gosa mukaa faayidaa hedduu qabudha. Isaan keessaa gumbii midhaan baatu hojjechuuf, lafa mana keessaa miidhagsuu fi kanneen biroof kan fayyadudha. Namoonni kunneen leemmanni kun sirriitti akka guddatuuf itti soqaa jiru.

Suuraan kan kan inni ibsu daa'imman wal cimaa taa'uun nyaata nyaachaa jiran dha. Daa'imman haala gaariin guddachuuf nyaata madaalamaafi kununsa maatii isaan barbaachisa. Daa'imman kun maaliif karaa irra taa'anii sooratuu?

Miidiyaa hawaasaa miidiyaa odeeffannoo yookiin taatee guyyaa guyyaan ta'u yookiin mudatu daddabarsu yookiin tamsaasudha. Miidiyaan hawaasaa odeeffannoo qilleensarraan yeroo muraasa keessatti kan qaqqabsiisudha. Miidiyaan hawaasaa hedduutu jira. Isaan keessaa tokko "Twitter"dha.

Gosti allaattii kun bifa gurraacha kan qabu, yeroo baay'ee lafa bu'ee kan adeemudha. Ilaalchi gosa allaattii kana irra jiru tokko ni jira. Innis "Yeroo lama ta'ee adeemu gidduu darbuun nama sooromsa" kan jedhudha.

Waajjiraalee hojii mootummaa yookiin kan dhuunfaa hedduu keessatti haalli teessuma meeshaalee mana keessaa kanneen akka teessuma irra taa'anii fi meeshaalee irra kaawwatan addatti bareedanii hojjatamuu qabu. Bakki akkanaa Kunis mijataadha

Suuraa meeshaalee mana amantaa 'Ortodoksii' keessatti argaman kan akka fannoo, callee fi faaya adda addaati. Fannoo gosa adda addaa kan hangi isaa illee adda adda ta'eedha. Calleen illee halluu adda addaa kan akka halluu keelloo fa'a qaba.

Dabroota sadii kan waliin dhaabatanii jiraniidha. Isaanis dubaroota naannoo gaambeellaa yoo ta'an mataan isaaniifi uffannaan isaanii kan aadaa naannoo isaanii ibsudha. Isaan duuba kan jiru immoo mana mukaa fi biyyoo irraa ijaaramedha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Dhugaatiiwwan biyya Itoophiyaa keessatti oomishaman mallattoo ittiin adda adda bahan ni qabu. Mallattoon kun kan dhugaatii biiraa warra kaan irraa adda baasu yoo ta'u, barreeffama afaan amaaraa fi nama kuffiyaa uffatee jiru ofirraa qaba.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Barattoonni barnoota qorichaan baratanii bahan yeroo mana kuusaa qorichaa mataa isaanii banatan, maqaa garaa garaa itti moggaafatu. Manni kuusaa qorichaa kun Faarmaasii Abisiiniyaa kan jedhamu yoo ta'u, afaan lamaan barreeffamee jira.

mucaa dargaggeessaa argaa kan jirrudha. innis haalli sirreeffannaa rifeensa isa kan bareedu yoo ta'u kunis maqaa of danda'e kan qabuufi kunis ammoo goofaree filamaa jedhamuun kan beekkamudha. laphee oltu mul'achaa jira.

Qonni adeemsa lafa qotuufi beeylada horsiisuu yookiin furdisuuti. Qonna lafaa jechuun adeemsa namoonni yookiin Qotee bultoonni lafarraatti bifa ammayyanis ta'ee, bifa aadaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Horsiisa beeyladaa jechuun immoo loon horsiisuufi furdisuudha.

Hidha bishaanii laga Abbayyaa. Lagni kun baasii maallaqaa fi humna namaa hedduutiin waggoota dheeraaf hojjetamee kan xumuramedha. Ammaan boodas tajaajila humna ibsaa biyya keenyaaf kan kennuu fi biyyoota ollaatti illee gurguramuun galii kan argamsiisudha.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha.

Bakkeewwan qo'annaan itti gaggeeffamu naannoowwaan Yuunivarsiitiitti bakka guddaatu qophaa'ee barattoofaaf dhuyaata. Barattoonnis barnoota isaanii haala gaariidhaan barachuudhaan bu'a qabeeyyii ta'uu danda'aniiru. Waanti akkasii immoo biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu bakkeewwan hundatti ulaagaa guutanii argamuu qabu.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Faaya miidhaginaa dubartootaa kan miila shamarranii fakkaatu, miila nam-tolchee irratti agarsiifamaa jiru argina. Faayi kun akka faashiniitti shamarroota miila miidhagaa qabaniif kan tajaajiludha. Sibiila bifa daraaraan hojjetamee agarsiifamaa jiru dha.

Iddoo dho'insa volkaanoo kan volkaanoon isaa baqee ol danfaa jiruudha. Volkaanoon ol danfaa jiru kun halluu ibidda fakkaatu kan qabu yoo ta'u, bakka baqe irraa gara biraatti ya'aa jira. Volkaanoon kun naannoo lafa gaaraan marfamee jiru keessaa danfaa jira.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Konkolaataa adii uummata fe'ee deemaa jiru. Dugda yookiin koortuu magaalaa irratti meeshaan fe'amee jira. Namni tokko kankolaataa keessaa fuulduraan morma isaa gadi baasee daawwachaa yookan namoota daandii imalaa jiran waammachaa jira. Daandii asfaaltii irra adeemaa jira.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Shamarran uffata aadaa aadaan faayamanii tarree galanii dhaabbachaa jiru. Uffanni aadaa isaan uffatan halluu bifa adda addaa qabu irraa kan hojjatameedha. Shamarran hunduu rifeensa isaanii duubatti gadhiisanii tarreen dhaabbatanii jiru.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uumudha.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Bakki kun, lafa qonnaa dha. Lafti qonnaa kun bakka lafa ol jedhaa irri isaa diriiraa pilaatoo ta'etti kan argamu yoo ta'u, pilaatoo jechuun lafa ol ka'aa irri isaa diriiraa bal'aa ta'ee dha. Biqiloonni magariisaa kun, biqiloota nyaataa tarreen dhaabamanii dha.

Leenci gosa bineensa paarkii keessa yookiin bosona keessa jiraatu keessaa tokko ta'ee, kan kunuunsaa fi gargaarsa garaa garaa barbaadudha. Innis daawwannaadhaaf ooluun madda galii biyyaa fi sabaa ta'a. Leenci mootii bineensotaati.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Dibatni qaama keenya erga dhiqannee dibachuuf kan nu gargaarudha. Dibatni kun waantota uumamaa gara garaa waarshaa keessatti walitti fiduudhaan kan oomishamudha. Yeroo baay'ee rifeensa keenyaafis ni gorfamu. Mana kuusaa qorichaatii bituun ni danda'ama.

Alaabaan kun alaabaa oromiyaa kan taheedha. alaabaan kuna irratti fakkii leencaatu kahe jira. leenci kun ammoo alaabaa oromiyaa kana harkatti qabatee deemaa jira. alaabaa oromiyaa kun halluu sadii kan qabuudha. isaanis; tartiiban jalqaba irraa kaanee yoo ilaalle magariisa, keelloo fi diimaadha.

Iddoo gabaa kana midhaan gosa garaa garaa kanneen akka qamadii, shumburaa, missira, ataraa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jirudha. midhaan kunneen akka madda galii fi galtee nyaatatti kan fayyadanidha.

Kun maashinii sirna baankii keessatti fayyadu kan maqaan isaa ATM yookiin 'Automated Teller Machine' jedhamuudha. Maashiniin dijitaalaa kun yeroo gabaa keessatti maallaqa baankiidhaa baafachuuf kan tajaajiluudha. Maashiniin kun kan baankii Awaashiiti.

Itoophiyaan biyyoota baha Afrikaa keessatti biyya daandii baaburaa dheeraa kan biyya keenyaa fi Jibuutii wal quunnamsiisu kan fageenya dheeraa qabdi. Kan adda isa taasisu immoo dheerina baabura kanaa fi meeshaalee inni alaa galchudha.

Gosoota miidiyaalee hawaasummaa keessaa televizyiiniin naannoolee magaalaa bakka humni ibsaa jirutti, isa beekamaadha. Innis kan inni dalagu, tamsaasa bakka tokko irraa ogeessota ogummaa gaazexeessummaa qabaniin qindeeffamee hawaasaaf bifa qulqulliina qabuun kan dhihaatudha.

Afuuffeewwan hammaan hedduu ta'an afuuraan guutamanii walitti hidhamanii fannifamanii jiru. Afuuffeewwan fannifaman jala soofaan boraatiin irratti walitti qabame jira. Fuuldura teessoo minjaalli fi teessoon nama tokko qofa baattu jira. Afuuffeewwan fannifaman halluu garagaraa qabu.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Qabeenyi waanta baay'ee namaaf gochuu danda'a. Kana jechuun dhalli namaa hojjetee yeroo firii hojii isaatii argu baay'ee nama gammachiisa. Fakkeenyaaf namoonni baay'ee durooman mana isaanii gamoo ijaarratanii itti galu. Kun immoo mul'istuu qabeenyq isaa ta'eefi akka gammadee jiraatu isa taasisuu danda'eera.

Godina Harargee Bahaatti kan waajjira koominikeeshinii Aanaa Jaarsooti. Waajjirri kun Biiroo odeeffannoo Oromiyaan Kan hoogganamu yoo ta'u, madda odeeffannoo icciita hin taane hundaati. Sababni isaas mootummaa irraa Iftoominni waan barbaadamuufidha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Maangoon gosa sanyii mukaa keessaa tokko yeroo ta'u, naannolee ho'aa fi rooba giddu galeessaa argataniitti kan guddatudha. Maangoon bilchaate nyaatamuu qofaaf osoo hin taane, gara waarshaa deemuudhaan dhugaatiitti ni jijjiirama.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Kitaaba Afaan Oromoo mata dureen isaa wiirtuu jedhamuudha. Garaa gidduuttii barreeffamni jildii 11 jedhu barreeffamee jira. Kara jalaan barruulee qormaataa waltina Afaan Oromoo kan jedhu katabamee jira. Kitaabichi kuusa qormaata adda addaa Afaan Oromooti.

Namoota baayyinni isaanii afur ta'an isaaniis saalli isaanii dhiiraa lamaaf dubara lama kan ta'an argaa jirra. Namoonni kunneen maatii lamadha. Abbaa manaa fi haadha manaati. Warroonni dhiirotaa suufii uffatanii yoo jiraatan Warroonni dubartootaa ammoo wandaboo adii uffatanii jiru.

Biqiltoonni baala halluu magariisa hin qabne ni jiru. Biqiltuun kun naannoo mana magaalaatti kan argamu yommuu ta'u, akka miidhaginaatti balbala manaatti kan dhaabatudha. Yeroo tokko tokko immoo kellaa isaa irra dhaabachuudhaan beekama.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphisuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Namootni daandii qarqara deemaa jiru. Daandin naannoo kana kan jiruu fi bosonni baay'ee walxaxaa ta'e kan jiruudha. Akkasumas, namootni dibaabee mataa isaanii gubbatti qabatanii deemaa jiru. Gaaddidduun naannoo kana ni jira.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hin mullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Harree diidon walitti qabamtee bosona keessa deemaa jirti. Bifni ishee buburree yoo ta'u, haalluu adii fi gurraacha kan qabduudha. Naannoo kana bosonni ni jira. Bosona kana keessa mukkeen gurguddoo ta'antu jira.

Meeshaa elektirooniksii humna ibsaa meeshaalee elektirooniksii baay'ee kan akka bilbilaafi laaptooppii yeroo tokkotti humna ibsaa akka kenninuuf kan nu dandeessisudha. Achi birattis balbala banamee jiruufii miila nama dhaabatee jiru tokkootu jira.

Kun gosa kophee dhiiraa kan miila lamaanuuti. Kopheen kun bifa burtukaanaa kan qabuudha. Hidhaan isaa immoo bifa gurraacha qaba. Miili lamaanuu wal cina kaa'amee jira. Karaa boodaatiin immoo abaaboon magariisni kaa'amee jira.

Itoophiyaan dorgommii tapha kubbaa miilaa biyya keessatti taasisuu jalqabdee jirti. Innis magaalota garaa garaa wal dorgomsiisuun yoo ta'u, dorgommii tapha kubbaa miilaa kan addunyaaf isaan qopheessuuf kan isaan gargaaru dha.

Itoophiyaan biyya sabni isaa aadaa karaa hedduun ibsachuu danda'u qabdudha. Isaan keessaa sirbi, diraamaan, nyaatnii fi uffata ta'uu ni danda'a. Namoonni kun uffata aadaa naannoo isaanii uffatanii namoota shubbisaa jiranidha.

Manni jireenyaa, bakka ilmi namaa keessa jiraatu, bakka itti boqotuu fi bakka dawoo godhatee itti galudha. Manni jireenyaa waantota addaa addaa irraa kan ijaaramudha. Isaanis sibiilota garaagaraa, mukkeen fi dhoqqeewwan ta'uu danda'a.

Qabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Fuduraalee fi kuduraaleen gosoota biqilootaa kanneen dhalli namaa ittiin jireenya isaa gaggeeffatu kaan nyaachuun tokko tokko immoo gurgurachuun madda galii godhatu. Mana keenya keessatti illee nyaannee jiraachuuf foon caalaa fayidaa qabu.

Dhalli namaa haalota garaa garaatiin hariiroo walii uumee jiraata. Hariiroon kunis hariiroo hiriyummaatu baay'ata. Haala hojii yookiin barnootaan kana maleen jireenya hawaasummaa keessatti uumamuu waanta danda'udha. Kana malees bakka dhalootaatti waliin fa'aa guddachuudhaan kan uumamuu danda'udha.

Mana teessuma lallaafaa yeroo hammaa namoonni baay'inaan itti fayyadamaa jiraniin guutee jiruudha. Teessuma lallaafaa kana irra boraatii halluu adda addaa qabu baay'eetu jira. Akkasumallee teessuma kana gidduu minjaala halluu gurraacha qabu tokko jira.

Kophee moofaa bifa cuquliisa luka lamaa wal maddii taa'anii jiru. Kophee duuba biqiltuu qodaa keessa dhaabate jira. Foo'aa kopheen ittiin hidhamu bifti isaa diimadha. Kopheen qoree nama irraa ittisuu fi miidhaginaaf tajaajila.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Kun kitaaba afaan Ingiliziitiin barreeffame ta'ee, qabiyyee seenaa dubartoota Oromoo babal'ina wangeelaa keessatti qaban kan qabuudha. Golgaa kitaabichaa irra suuraa Asteer Gannootu jira. Qolli kitaabichaa bifa samii qaba. Maqaan barreessaafi mata dureen kitaabichaas irratti argama.

Orgoggee uffata gosa adda addaa ka halluun isaa adda adda ta'e itti uwwisanii jiraniidha. Uffatni orgoggee kana irraa halluu gurraacha ifaa, adii, cuquliisaa fi makaa halluuwwan kan biroon kaan boocameedha.

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Mootummaan hojjettoota isaa warra miindaan isaanii gahaa hin taaneef tajaajila geejjibaa ni kenna. Konkolaattonni walitti qabamanii jiran kunneen hundi tajaajila geejjibaa hojjettootaaf magaalaa Finfinnee keessatti kan kennanidha. Jireenya hojjettootaa ni salphisaaf.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Gosootni allaatti hedduutu jiru. Isaan keessaa allaattiin culuullee jedhamu kun tokko yoo ta'u, simbiroota biroo soorachuudhan kan beekamudha. Culuulleen karaa fagoo balalii'uudhaan humni isaa beekama. Dabalataan, foon wucoo handaaqqoo kan sooratudha.

Atileet Qananiisaa Baqqalaa, dhalatee kan guddate, Godina Arsii Bahaa Boqojjiitti. Atileettin kun, dorgommii akka maaraatooniifi kan biroo irratti biyya keenya Itiyoophiyaa bakka bu' uun nama fiigaa tureefi fiigaa jiruudha. Dorgommii kanarrattis, injifannoo argachuun, biyya keenya addunyaatti beeksiseera.

Suura muummee ministara Itiyoophiyaa yemmuu taa'ee ibsa kennaa jiru. Fuuldura isaatti bishaan qaruura fi burcuqqootti namme taa'ee jira. Teessoo gurraacha duubaan ol dheeraa ta'e irra taa'aa jira. Barreeffama ' kaayyoowwan sadan misooma cinaa daandii ' jedhu Afaan Amaaraan barreeffamee jira.

Gabaan lafa bittaa fi gurgurtaa waantota nyaataaf oolan garaa garaati. Isaan keessaa muraasni qullubbii adii, qullubbii diimaa, buna fi ashaboodha. Namoonni gabaa deeman keessumattuu harmoonni waantota kanneen malee deebi'anii hin galani.

Namichi tokko gidduu ijoollee dhaabbachuun harka isaa fuulduratti diriirsee jira. Ijoollen tartiiba qabatanii bifa geengoo ta'een taa'aa kan jiraniidha. Fageenya irraa bosonni kan jiruudha. Ijoollee hedduun harka isaanii duubatti diriirsanii lafa qabatanii taa'aa jiru.

Isaan kun namoota hafatanii lafa taa'anii meeshaalee aadaa garaa garaa gurguraa jiraniidha. Meeshaaleen kunneen meeshaalee waraanaa aadaa, kan naannoo bahaa yookiin Harargeetti beekamaniidha. Meeshaalee kanneen akka albee faa gurguraa jiru.

Baaburri geejjiba lafa irraa kan biyya irraa biyyatti imalu yookiin biyya keessa adeemudha. Baaburri kun duubaa fi fuula duratti waan adeemuuf konkolaachistoota lamaa fi lamaa ol kan barbaadudha. Humna ibsaatiin adeema.

Madda ibsaa ta'uun kan tajaajilu humna bishaanii qofaa osoo hin taane, ifti aduu fi humni qilleensaas yeroo ammaa kana hojii irra ooluu jalqabanii jiru. Meeshaan Soolaarii jedhamu kun humna ifa aduun hojjeta.

Kitaabni kun kitaaba asoosama afaan oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa hawwii kan jedhudha. qola kitaaba asoosama kana irra dhiira tokkoo fi dubartii takkatu dhaabbatee jira. asoosamni hawwii asoosama baayyee gaarii ta'edha.

Qubeellaa kan jennu gosa meeshaalee miidhaginaa kan quba keenyatti kaawwannu ta'ee, meeshaalee faayaa kan akka warqee, meetii fi koopparii irraa hojjatama. Anaan kan na dhibu sababa wanti kun meeshaalee kanneen qofaa irraa hojjatamudha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Qabsaa'aa gameessaa fi hayyuu siyaasaa kan ta'e Obbo Leencoo Lataa. Leencoon nama yeroo dheeraaf qabsoo hiree murteeffannaa uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu adda durummaan gaggeessaa kan turedha. Nama barnoota gahaa qabuu fi hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan turedha.

Aangaa'onni mootummaa poolisii yemmuu eebbisiisaa jiran. Dudduuba isaanitti Alaabaan mootummaaa Itiyoophiyaa fannifamee jira. Aangaa'ota mul'atan keessa tokko mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Muktaar Kadiriidha. Harka isaa irratti baadhaasa baatee poolisii eebbifamtuuf kennaa jira.

Waan kun biyya keenya kessatti baay'ee beekama Kan ta'e akkasumas ille naannoo wallaggaa , jimmaa, walayitta , dabub fi iddoo garaa garaatti kan argamudha. Garu bunni biyya keenya itoophiyaf galii hammam argamsiisa?

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Abbootiin amantaa namoota barnoota amantaafi aangoo Mana amantaa keessatti qabaniifi Mana amantaa gaggeessaniidha. Abbootiin kun hojii biyya lafaa kana tuffachuudhan namoota Mana amantaa keessa galanii sirna waaqeffannaa gaggeessaniidha. Namoonni kun, namoota hojii gaariifi qajeelaa ta'e hojjachuu jaalataniidha.

Jeedalli diimtuun gosa bineensaa kan halluun isaa diimaa ta'ee fi saree kan fakkaattudha. Jeedalli kunis kan argamtu akka addunyaatti biyya keenya keessaa paarkii biyyoolessaa gaarren baalee keessattidha. Bineensi kun baay'ee daawwatama.

Namoonni kunneen, phaaphaasota akkasumas luboota fo monoksoota waldaa Kiristaanaa Kaatoliikii Itoophiyaati. Kaardinaaliin yokin dursaan phaaphaasotaa waldaa Kiristaana Kaatoliikii Itoophiyaa Aabbaa Birhaanaiyyasuus Suraafeel jedhamu. Monoksoonni fi luboonn biyya alaa irraa dhufanis ni jiru.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Meeshaaleen manaa, meeshaalee mana jireenyaa ilma namaa keessatti, itti dhimma jiruu fi jireenya itti baanudha. Meeshaaleen kunneen namoonni Saatii isaan barbaachisetti, waanta isaan barbaachise sanaaf fuudhatanii kan dhimma isaanii itti oolanidha.

Iddoo kanatti namicha kolkollee addaa addaa bitee iddoo tokkotti walitti qabaa kan jirudha. kolkolleen bitamee walitti qabame keeshaatti naqamaa jiru kun gosa addaa addaati. isaanis kanneen akka hayilaandii, jaarkaanii, qodaa zayitii keessaa dhumefaatu argamaa jiran. namichi kun qofa isaa keeshaatti naqaa kan jirudha.